Mon ki co karamoja gitye ma gucung mukene tye ma gin oruko bongo matar mukene makwar kun mukene opoyo wigi mukene tye ki tol ma gubolo i ngutgi ki co mukene tye ma guruko waa otok gin ocung acunga i nget gang ma kiketo ki kicelo ki yen

Rii tye ma ocung ikin yadi okuto, okuto lango tye kenyo en ocung ma ngute tye malo ka neno piny mabor, kalane tye matar ki macol

Mutoka tye ma ocung i gudi i teng gudi ma pikipiki tye ka nen iye kun utingu dano iye ki ter tye i wiye kuru wot ka en tye ka cito iye kun otit nen ki ka ma mutokani ocung iye

Laco ma tye ka wot oruko gilab i cinge ki omako camongenye i cinge tye ka cito i dakatal oruko bongo ma obedo buru buru ki cati matar